To talk tru I no dey go bank every time like sey na market I dey enter, e dey rare small, maybe once in a month or once in two weeks, depending sha in Wetin dey happen sha Wetin dey happen dat period but anytime wey I Waka go bank e no dey ever dey for fun e no dey sweet me abeg, sometimes na about serous mama tree or I wan do something like sey ATM no gree pay I need cash sharp sharp I go reach machine e go dey say issue or switch something, e dey tell me one, e dey speak one grammar wey I no fit understand sometimes like transaction failure yet dem go deduct my money haba na day one dey pain me pass sef na den persin go carry slippers go Waka inside bank like <laughs> like he wan report thief. As u enta every where go full, u go just dey see queue up and down like sey dem dey share miney but nothing dem dey share oh na because u wan collect your hard earned sweat, anytime wey I wan resolve issue maybe like, and anytime wey I wan resolve issue like transaction error or my transaction go hook for air like dis Omo, um like dat time now I no fit wait for mobile app, all those mobile app customer service like dat for de bank because dem no dey ever take me serious, na till I go bank show dem face to face, na me b dis na me get de problem, dem go dey answer me den attimes sef maybe if I wan do BVN updating, anything wey call for bank necessity na wen I dey go bank but in a norms I no like bank actually, e dey stressful e dey very stressful. I remember time wey I dey, I go do my ATM like dis because as my ATM bin loss I con sey omo, I dash early morning like dis I go bank go complain about ATM, dem give me form make I fill, like dis I fill form wait collect new card, activate am, den I set my pin na all those kind stuffs but before dem even answer me na like thirty minutes but Omo I dey end, I go around morning time I commot afternoon because even as I go early sef e still get plenty queue wey u go wait for and you know one thing with all dis bank pipu dem no dey rush, so if your blood dey rush like dis and you dey vex u gi jus commot with your problem na you go still carry am with your head, so once I reach bank like dis I dey just try compose myself like dis total composure, I no even wan show my anger because every body dey vex for dat place you fit shout for persin now dem go shout for you back so o dey try maintain myself because everybody dey try mange for bank e no easy for de bankers e no easy for de customers. But sha at de end everything de main cause if pipu dey go bank na one thing money, sometimes sef maybe na to help my mama she wan make I go withdraw money, Toh I go go help her, I go go withdraw de amount wey she say make I do, but over all [hisses] I dey avoid bank, as e dey like dis now because de stress wey I dey go through i no no where I, na like[hisses] na bank dey suffer me pass oh, If I wan compare unless, I remember something but bank dey stresful, especially if u go for afternoon, e go con close for your head dem go tell you make u come back tomorrow, Omo e no seeet oh, e no sweet.

Friends, de normal thing now, as a guy, as I dey now, I no no, I no fit talk about girls sha, but na wen you ask about me, so for me and my guys like dos na normal talk na, normally if I depending on de kind guys wey I dey with, if to dey like na my, na my uni guys friend, friends from uni, or my friends from primary school, friends from secondary school, or friends from my house, depend on de kind guys wey I dey talk too, but depending, u se like my secondary school guys now we go jus talk about secondary school because secondary school get plenty story um because of all de, we dey boarding school, we go just dey gist, Omo because Kai our boarding, I go one military boarding school like dis, we suffer Kai, Omo but after you suffer wen you remember all dis things e go just dey sweet you, u go just dey laugh, u go jus dey hear de stupid stupid things wey you and your friends do for school, e go cion dey give you joy kai[hisses] those days e dey sweet, but for uni guys now, depending as I tell you sey before, depend on de kind friends wey I dey talk to, if na my friends now sometimes we go talk about book, Wetin we dey read our studies, if no be those kind pipu we go talk about game, I get some of my guys wey dey play game online well we’ll do those ones ahhh e dey, e dey play online either na, fifa, e dey okay those kind, those kind games now, so na after we play de game we go gist about how one guy, mess up or how one guy just bin dey catch cruise with one guy like dat, all those kind of minor minor stuff but to us no be minor stuff, why I say minor na because u no Wetin I like another persin no go like am sha, so e depend on de person wey you dey talk too, but for me and my guys we enjoy those moments, moments wey we talk about, wey we go talk about like memories past things we go even see picture, we go jus dey gist about ine picture like dis, all those kind stuff, dey sweet us, den depending sometimes we go do sport like we fit run, we go do race, u grab na, like if na my area guys, person we get bicycles, dem go drop bicycles like two or three we go do like, on your marks get set, ready go, last man go buy everybody like biscuit or coke, dat one go give u ginger um Omo u go dey paddle dey paddle, u go run run run run run, e get one time wey we do dat thing, one neighbor Abi area wey we dey like dis, de persin by mistake release dia dog as we dey paddle I no even no Wetin happen but e b like dey de guy think sey we dey jam am with de bicycle, one of my guy go jam am with de bicycle, so e con release de dog chain, Omo mehn naso we dash, kai, all those days dey sweet and na because I gist one of my guys, wey just dey go, to remember yeah.